Keehippe malaaliya wogga xoqqaappe duge wodhdhiya naa"u issi mala haattayi de"es. Hegaappekka ya bagganne ha baggaawa keehi hegaa keenakka darenna mittatinne mela. sohoti de"oosona.

keehin malaaliyaa hiillan osettida wolayitta liqa luxetta keetta erissoy beettes hegaappekka giddo bagaara tama malatiyaagee beettes.

Keehin lo'iyanne ufayssiyaa maata kaametida uttida dembba de'oosona. etappe sintta baggara manggoy, xiiday, moqqotaynne heganne hegaa malatiyaa mittati de'oosona, haddirssanne ushachca baggan qassi keettetikka de'oosona.

Yettanchcha Saminggoy keehin malalteidinne uffayttidi baggara qofa qonccissid de'ees. ikka bootta shuraabiyaanne bootta koottiya maayiis.

Keehin malala hunetaan issi abikaaduwa ayfiyaaybbakka shemppoy baynnaa mela biittan barkka tokketada barkka mokkaydda de'iyooge beettees.

Maccanne attuma gidida cora asay wogga wogga mittay diyosan allaanaa kawotettaa gibbiyan uttidi bantta haasayana koyyidobaa issippe tobbiiddi diyottan qonccissees.

Keehi lo''iyanne ufayssiya cora kuttoti de'oosona. He kuttotuppekka guye baggaara issi attuma na'ay uttiis. He kuttotikka kaamiyan issisaappe harasaa biidi diyageeti bettoosona.

Mantta Professeriyaa takele tadesse yiiluwaaaranne ufayssara baggara qofaa qonccisside de'iyaage beettees. appekka sintta baggara lo''iyaa ababati de'iyageeti beettoosona.

Heezu toho qeeri kaamee kaamiya ogiyara yiiddi diyoogee beettes. Hegaappekka guyye baggaara issi wogga kaamee des. A achchan de'iya mittiyaakka keehi lo'iyaaronne be"anawukka laamotiyaro ufayissiyaaro.

keehippe malaaliyaa hukurumiyaa hargiyaasi xaliyaa giidida hancciiciyaa giyoo maatiyaa beetawus. iippekka ya baagan ha baagan guuyen sinttan meela biittay de'ees. ayba maataykka de'enna woykko darenna.

WOLAYTTA LAYTTA LAAMIYA GIFAATA GALAN keehippe cora asay shiiqifdaaga garsan, naa'u yeklaga naati keehippe malaaliya hanotan guuliya, xuugiidi de'iyoogee beetees.

Keehin be'anawuika lo'iyaa, maanawuka lo'iyaa, qassika keehin xeeliyode ufayssiya pappaya giyo miitta ayfe beetees. Ha a assika garssa baggaara ka'idaage de'iyode bollara qawu'etti de'osona.

Naa"u attuma naati bulaale xallaa gixxidi bollaara aybakka maayennan ajjoora bolla xoqqaappe duge wodhdhiya haattaa xomoosiidfi de"iyooge beettes. Hegaa....

Issi attuma bitanee cora adde kuttota oyqqidi giyan ba bayzziyo sohuwan uttidaagee beettees. Addetu giddonkka boottaykka dees, zo'oykka dees, karettaakkokka baqqiyagee de'ees.

keehin yiilittidi kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi beettees.

Qanxxo qanxxo injjeeraaranne daatta bardbariyaara qassikka ashuwaa wurssi kattibeenna guutta katti kesiigidogee keehi lo'iyagaara issippe sayniyan beettes

Cora miizza marati dirssa giddon uttidaageti beettoosona. hegetussikka malkkey zo'oy dees., bootttay dees, bullay dees, karettara boottara heganne hega malalatiyaa malkkiyaa oyqqidaageeti de'oosona.

Sooddo ambbaa geliyosan lambbaa ehiya wogga kaamiyappe sinttaara qeeri naa7u goomaawa sayikiliyo laaggiiddi de7iya na7ay beettes appe miyyiyaara karetta kootiya maayidi yaa biiddi de7iya na7ayikka beettes.

Cora attuma asatinne macca asati dumma dumma sohuwan uttidi bantta ushsha uyyide keehippe upayttinne bantta qopa laammide de'iyooge beettees.

issi maccaa na'iyaa erissuwaa banddira oyqqada eqqaasu ippe guyyera suuppa mittati de'oosona, ippe guyyeera gonggolo mala giddon cora maccanne attuma asati de'iyooga bessees.

Naa"u macca asatinne naa"u attuma asati keehin dembba gidenna sohuwan eqqidi ufayttiiddi haasayiiddi diyogee beettes. Etappekka guyye baggaara cora mittatinne guuttaa dembbatti ekkiya sohoti de"oosona.

Keehi malaaliya oosuwan oosettida Wolaytta gutaray beettees. He gutarasppekka sintta baaggaara hezzu asati eqqidi haasayiiddikka de'iyageeti beettoosona

Keehi malaalissiya hanotan cora asati woossiyo keettaa yuushuwappe giddo baggan uttidi bantta goyinniyo xoossaa woossiidi de'iyagee beettees. He woossiiddi de'iyosaa giddonkka wogga keettay de'ees.

Keehippe ufayssiyanne lo''iya mittati, keettati, goshshaa bollan de'iya katta ayfeti hegaanne hegaa malatiyageeti beettoosona. Hegaappekka guyye baggaara xoqqa derettikka de'oosona.

Issi mishiriya Xoossa woossiyo keettappe woossada guyyee simmaydda diyooge beettees. Akka mulu boottaa naxalaa maayada lancce mala lanccada uttawus.

Wolaytta wogaa maayuwa gididaaga dunguzaa bootta maayuwaara issippe sikkidi asa gidenna shin asa malatiya lastiqiyappe merettida ashanguluutiya bollan kaqqi utidooge woykko mayizzi uttidoogee beettees.

soodo ambaa huuphe ayssiya gadaaway wolaytta layttaa laamiyaasi ashuwa shukkanawu wolqqi baynna asatussi ashuwaa shukkidi gishiyoogee beetees.

Orthodixiya amanuwa maradanttan sinttan naa'u asaati guuyen ussupun asaati gadamiyape dugetta wodhdhidi diyoge betees. Sinttage qeesiya getettiyode miyiyan de'iyagene guuyen karetta maayida naa'atti daqqoneta getetosona. Hinkkoti qassi etasi issipe etara amaniyageta getetosona.

Wolaytta yelaga naati sooddo ambban uttidi yaa'a yaa'ide de'iyooge beettees. etikka maayyido maayyoy wolayitta dunguzaara de'iyaagaa qooriyan wottido sharbeekka wolayitta dunguzaara de'iyaagaa. hegee yaa'aa sohoyikka sooddo ambban de'iyaagaa.

beni wode wolaytta asay hara buqquray miizzaa haattaa ushanawu baynna gishshawu buquraa hagaa xaqamettidi miizzaa haatta ushshiidi ha daro wodiyaa yoogaadan eretees.

Macca mishiriya mattaa eessaa mattaa eessaa iqaara yeechchaa bolli wottada arakka ambbaani bayzzaydda diyogaa besses. Ippe ya baggaarakka hara ittan mattaa eessaa zall'iyageeti mattaa eessaa oyqqi uttidoogaattan bessees.

Cora asati Wolaytta dungguzaa maayidi etappe amaridaageeti cuguwa oyqqidi baali hellelliya Wolaytta wogaa kaassaa kaa'iddi de'iyogaa bessees. Etappekka guyyebbaggaara daro eta xeelliya asati eqqidoogaakka bessees.

Olaa gondalliy ushacha kushiyan oyqidi tooraa hadirsssa kushiyan oyqqidi qolchcha miishshaa bolli uttidi olawu biidi diyoottaan qonccissees.

Zo'o wolqqama kaame issi bu"e ogiyara bollara haa yiidi diyagge beettes, appekka hadirssa baggara oggiyaa giigissiyaa hara kaame diyagekka beettes.

Heezzu attuma asati wogga shuha booraa kacciyan wodoruwa aattidi wodoruwa heezzay issippe oyqqidi eqqidooge neettes. Etappekka bolla baggaara wogga qorqqoroy de'iyooge beettees. Etappekka sintta baggaara issi atumma bitanee hara booraa oyqqi uttidaage beettees.

Cora macca asati wolayitta dungguzzaa mayuwa mayidi uttidoogee beettes. Etappekka qassi guyye baggaara kariya geliyosan issi naa"aa gidiya macca asati wolayitta dungguzzaa mayidi geliiddi de'iyogeekka beettees.

Heezzu attuma asati zerettida kataa giddon eqqidosona. ha zerettida kattaykka badalaa geetettees. ikka aysaaranawu mattidi uttidaageekka beetees.

Coraa yelaga atuma naati akaafa, zaabiyanne hara buquratta oyqqiddi oosuwa oottanawu biyaagetti beetees.

moochenaa booraago waashshaa giddon cora attuma naati moochenaa booraago waashshaa erissiya bandiraa oyqqidi eqqidosona.

Wolaytta asay wolaytta wogaa maayuwa maayidi qolchcha miishshaakka toggidi sooddo ambban bolla bagga ogiyaara sinttaw hemettiiddi de"iyoogaa bessees. Ha asatuppekka guyye baggaara lo"iyaa mittati de"iyoogaatan beettes.

Wolaytta sooddo yuunburshiya koyiro bagga geliyoosaa bessees. Geliyoosaappekka haddirssa baggaara makiinay de"iyoodee ushachcha baggaara maccanne attuma naati geliyaagaanne kiyiyaaga bessees.

Mantta wodaajje asefa geetettees. ikka oyshaa oyshettanawu televizhiiniyaakko shiiqqidi uttidoogee beetees. appe guye bagaarakka televizhiiniya iskiriine alamiya karttaa besees.